Bakushshiya kameththidi boththaban kameththidi bakushiyan salo medha daniyagga oyikidi put putiya issi kushshiyan oyikidi puttiya ushshidi de'ya kushshekka bettes.

Bolla baggara bootta may7o7a may7ada eqqida macasiya de7awusi ippe guye baggarakka mita ayfeti puuteti daro mitatikka de7oosona.

issi issi salo mera daaniya haattay de7eesii haatta bollanka goottanne maata daaniya kaame haattara hamuttishe deyagekka de7eesii

issi kareta kootiya mayida eqqida macazaya de7awus ippe guye baggarakka maatameranne salo mera daaniya kaame eqqidagi deees

Issi kareta mera qarsabakara bootta mera daniya kaame haattaa duge ushshishe beettezi garsara mitati deo

Issi baayyoo bootta kootiya may7ada eqqida macaasiya de7awus ippe guye baggarakka akwadoose deeese akwadoose yape guye baggara keettaykka deees.

kareta kootiya kumetta may7ada ha baggi simmada eqqida macasiya de7awusi ippe guye baggara salo mera daaniyaginne maata daaniya kaame eqqidage de7eesi.

Issi botta mayuwa kamnettida issi bolla deyiya eqqayi de'es appe sinta bagarakka daro hedzdzappenne bollara de'iya asati de'ossona.

Baayo bootha shubare mayidi ba kusheta tira bolla wothidi eqidi addey de'es Apple guye bagaraka cililo mithati de'osona.

Issi bootta kopiya wottidi boota koota mayidi ba kushiyan manvuwa ayfiya oykidi de'iyasi deesi. Aappe guye bagara muuze eqqidagey dees.

Issi bolla kuuyettida cora shukkareti de7oosona. He shukkareta merayka boottaynne zo7oy de7iyageti de7oosona. Etikka mela biitta bolla kuuyettida

Issi kareta borsa bayidi bootta shuraweya may7idi eqqida adde de7ees appe sinta baggarakka daro asati eqqidageeti de7oosonna appe hin baggara shonkoraykka de7ees.

Ba hupheyan shaashiya qachada baayyo bootta kumetta may7ada uutta haa shade deyia macasiya de7awusee ippe guye baggarakka daro uutta yeecheti deyageetikka de7oosona

Issi bica mera festaliya giddon kumida bambariya ayfeti de7oosona he bambariya ayfetaka issi eqan ba kushiyara makide bettiya addeka deees

Issi bessan cora issi bolla shiiqida shonkooroti de'osona he shonkorotikka haytara teellana lo'i ageta atappe ha baggara biittay melay deese.

kareta boynay issi bolla shiiqidageeti daroti de7oosona he boynatikka buro ka7a naaga booketibe naageta

Puuteti maarara geride yaageti de'oosona etappe hini baggarakka qoodan cora asati eqqidi puuteta teellishe de'oosona appe guye baggarakka hara asatikka de'oosona

Issi bessan cora gaallati issi boota shiiqidageeti de'oosana etappe garsa baggarakka gaalla haytay de'eesii he gaallakka nam'u kusheti oyqqi uttidosona.

Issi besan daro putet de'osona ayfiya ayfidageyka de'es buro ayfidageyka de'es , ape garsa bagara qase bitsy melis .

Baayyoo qooriya so7uwan zo7o sharbbiya xaaxara ba kushiyan sanththaa oyqqada eqqida maccaasiya de7awus; ippe lille baggaarakka hara maccaasiya de7awus.

Ba huphiyan salo mala shaashiya qachada bayo boota shurabiya mayada toho bolla utada uuta hashashe de'iya macashiya de'awusi.

Qoydan hezhzhapene oyddape daro badalati ka'idageti tiyati de'osona eta ayifeka bottara lo'es xellanaw boxxuturosona.

Botta shurabbe mayidi muzziya mattin eqqida addeyi de'esi muzzeyikka ayifiya ayiffidi ka'ana hannesi he muzziyaka ba kushshen oyqqidi eqqi uttis.

Zoo misatiya tukkiya ba kushshen oyikidi hara tukiya qamuliya maaxishe deiya adey deessi adiya guye baggara hayiththa tukketi deosoona

Ka'ida mangota hezdappenne oydape dariya mangota kushiyan oyqidi bayo salo mera shurabiya mayidi eqida ade de'es.

issi denba bessan teellana lo7iya muuze dalga muuze qoodan corati de7ozana eta giddonka issoy isso yeddi eddi melana haniyage hayttara diyagi deees

bootta zo7o kareta lokkometi ubbay issi bolla shiiqida giiti de7oosana bicaykka de7eesi eta kidoo

Zo7o mera shuraabiya may7idi salo mera suriya danccidi kuwaasiya ka7ishe de7iya na7ay de7ees; appe guye baggaarakka melana haniya uuththay de7eesi.

Zhabanara tuukiya qoolishe oykushe oyqqidagey de7es appe bolla baggaraka tuuke shaaytide deiyageykka de7ees.

qeeri shafeti issi bolla deya giti de7oosona etappe miye baggarakka guutta etappe dariya shafeti de7ozana etappe hini baggarakka giita uuttatikka de7osona

Issi maaraara puutete puutisiide de7iya asati de7osona. Etappe hini baqqarakka bazzoy walqqaama mittay de7eesi.

issi bolla shiiqida zo7o shukareti de7osona issi bolla shiiqidi daro daroti de7osona appe garsabakaraka bootta qanca dees

issi salo mera koppiya wottidi kareta kootiya may7idi gistiya giddon eqqida atte deees appe miye baggarakka daro asati eqqida giiti de7oosona

Issi dara giddon guuttara deiya puuteti de7oosana etappe dariya wogga mittayka deees hini baggara shaaraykkae

Isi boottanne zo'o mera daaniya koppiya ba guphiyan wottidi bootta shurawiya may7ida eqqida addey dees ikka shonkoora poqishe deees.

issi zu7oomera kootiya may7ada garsa baggara kareta shurabiya may7ada eqqida macasiya di'awusi ippe goye baggarakka tuki de7eesii

xeellana lo7iya puute biittan lo7o puute puute uttis agiddonka issi bootta shurabeya may7idade eqqi uttis appe hin baggarakka mitati de7oosona

kareta shurabiya may7iday bakushan eqa oyqqidi eqqida adde deeesee appe hini baggarakka bootta shurabiya may7ida addey deees

issi goshsha giddon xeellanaw lo7iya puuteti cooratite oosona issikka buro puote deyaga appe guye bakkara daro mitadi eqqi daagitiite oosona

Kaleta kootiya ma'idi kusheya baqqishe deyia addekka deeesee appe guye baggara tukke deeese tukke afe guye baggarakka hara mitati de'oosona

Bayo zo'o kotiya ma'da ayiya eqawutas bayo kushiyankka papaya oyqawutasu papayekka ayfiya kesidaga ayfeka ka'ibena.

issi xeellanau loyiya badalay de7eese badalafe sinta baggarakka daru puteti de7oosona

gattappe keexettida keettay de'ees appe guye baggaranne sinta baggara tukke muuzi daro ayfa ayfe kattatikka deyoosona

Bootha booranne sintha baggaara boroqo boora gooyde de'iya adde de'ees, appe ha baggaara bootha l naththala ba qooriyan thaathidi eqqida addeka de'ees.

issi bollan kareta mishan kuyetida tukiya ayfey de'ese he tukiya ayfiyakka issi macasiya sayinan maxashe de'iyara de'eawusi

Ba huudhiyan bootta koppiya wottidi baayyo bootta buttiya aattidi bootta booraranne zo7o boorara goyde deiyade bettes. iIgoya biittaykka shuchcharanne deya,

Bayyo bootta koppiya mayidi kareta kootiya mayidi ba kushiya xeessan wottidi eqqida adde de'ishe appe hini baggarakka cora qoodan daro asati eqqidagetikka de'oosona.

Ba huupheyan sharbiya qachada baayyo mela maata baay'aada baayyo eqqida macasaya de'awus ippe guyerakka zumay de'eesii

baayyo bootta koppiya may7idi bootta shurabiya may7idi eqqida adde de7eesii appe guye baggarakka goshsha go7ettishe deyia booratikka de7oosona

issi bessan qoodan cora asati shiiqidi banta kushiya kushiya lokkumidi eqqidageti de7oosona etappe hin baggarakka dalga oge de7eesii

baayyo zo7o shurabeya may7idi garsara bootta sureya dancidi ba kushean wokadawtara oykkidi eqqidatte de7eese appen baggarakka hara atte eqqidage deees

Issi zo7o shurabe mayidi boora goyishe de7iza addey dee7esi. Booratikka issoy zo7o boora,issoyi punccara boora eeti goyiyassoykka aahuwa doona.

Issibayo mella maata baada eqqida ayiya de7awusu iippe guyye baggaraka wolqqama zummay de7es.

Ba huphiyan karetta kopita wottidi manguwa oyqishe deiya addey de'es ii oyqiya mangoyikka ka'i beynagga qawule mangguwa manguwa bollakka daro hayttayikka de'es

Miththappe osetidasintta bagara birati giduwara qashshetida issi miththayi de'ees ikk biitta bolla dees.

Aata Mera Shurabiya mayada karetha shaashiya ba huphiyan qacida toho bolla utida macisha de'awusi ,bayoka puutiya sowa biita kaashashe de'awusi.

Issi ba kushiyan akaafaa oyqqidi booththa koppiyiya woththidi eqqida addee de7eesi; appe ha baggaara qa ba hkushiyan miththaa oyqqidi eqqida addeeka de7eesi.

Baayyo maata daaniya kootiya mayidi biitta garsan oyqidi toy bolla uttida adey deyes appe sinta baggara kammu

ba kushyan wogga dawtara oyqqidi puutiya oyqqidi eqqidadde deeesee appe sintawakkaraa hara adde eqqidagi deeesee

Kareta mera shorabeya may7ida issi adde eqqidagee deees appe guye baggarakka goyettida biittaykka deees i eqqidasoy biittay maata.

ba hupheyan zo7o shaasheya qachada ba qooreyan bootta shaarbiya qachada ba kushiyan zo7o shun kurutiya oyqqada bootta qanca bolla yeqashe deyia macasiya de7awuse

shuchcha gadiya goyshe deyiya boorati de7oosana booratikka zo7o boorata etappe sinta baggarakka goshsha giddon eqqida mittayka de7eesii

issi ba kushan ayfe tukiya ka7idaga zo7omera daaniyaga oyqqida macasiya de7awussi ife guye baggarakka tukke buro ka ishe de yagekka deees

Bootta kofiya wottidii bicca mayi'uwa may'idii hookidi biitta pestaliyan aattidi diya addey de'es ika baddalla giddon eqqi uuttis aappe guyerakka uuttati de'iossonna

Issi ba huphiyan koppiya koppidi baayyo salo mera shurabiya may7da atte eqqi uttis appe sinta baggarakka daro asati de7oosona.

Issi zo'o medhdha kame gashshiya buchishen de'oyagekka appe ha bagara hedzdzu asatikka eqqidagetti de'osona.

Bolla baggara bica medhoy deiyagey sintta baggarakk bica medhoy deiya kaamey gisttiya qanxiddi beettes iikka biittara hamuttishe dees

Sinta bagara salo mela guye bagara boota daniya kaameyi issi demba bitasowani eaidageyi Desi , ape guyeraka xodati de'osona qaheti.

Bola bagara zo'o mera garsa bagara karetha mera daniya kame bita goyide deyiyage de'es ape sinta bagaraka i goyiya gosha bola bota kafoti utidageti de'osona.

issi ba huudhiyan salo mera koppiya koppidi baayyo bootta furabe may7idi kareta suriya dancidi kareta caamma yedhidi eqqidadde deeesii appe guye baggarakka makinay deees

Garssa baggara maata mera daaniyage bolla baggara bica mera daaniya kaame de7eesi. Ikka eqqidasoy mela biittan eqqidi beettesi.

issi ba huphen zo'o mera koppiya koppidi bootta kootiya may'idi garsara bootta surya dancidi eqqidadekka de'eesee amiliyanka ya baggara ha baggara coro asati eqqidageeti de'oosona

issi ba ayfesowa kareta ba may7owa ubbar kareta may7ada issi bolotta miishara maashiniya giddo yeddashe deia macasiyaka de7oos

Sinta baggara zo'o meray guye baggara karetta meray deyiya kaame biitta goyide deiyageekka deeesi appe hin baggara qaara kaame de'eesii.

ba huuphiyan kareta koppiya wottidi bayyo bootta kootiya may7idi garsara kareta suriya dancidi eqqida adde deeese appe guye baggarakka uuttay deees

Garsa baggara kareta bolla baggara maata daaniya kaame de7eesii ikka eqqi uttides appe guye baggarakka hara kaameti de7oosonna.

Zo7o garsse baggara zo7o makinay bolla baggara bicca issi bolla eqqidageti maarara eqqidageti de7oosona etape guye baggara hara makinati de7oosona.

Zo7o mera sintta baggaarakka zo7o meradaaniya kaamee biittaa go7ishee de7eesi; appe guye baggaarakka maatay de7eesi; ha baggaara go7ettira biittay de7ees.

Guye bagara bota medhay de'agey sinitha bagara zo'o medhay de'ay Kamey katha wochishe de'es eyape hini bagaraka eqida mithay de'es

Bolla bagara zo'o sintha baggaraka zo'o gididi biita goyiya kaamey deesi. Biitaka maaran qanxxi qanxxi goyeesi.

Bola bagara kareta garisa bagara kareta kame de'as ape hini bagara daro kametika deosona ape ha bagara mitati de'osona.

iss bolla baggara zo'o garsa baggara kareta kaame deeesee appe miye baggarakka bootta kafoti ya baggara ha baggara deyoosona appe sintara kara kaame deees.

Garsa baggara zo'o mera daaniyagi bolla baggara bica mera daaniya kaame eqqidagi deees appe garsa baggara karetta daanees.

ba huuphiyan salo mera qoppiya wottidi baayyo kootiya ma7idi suuriya karetta danjini eqqida addey deees appe guye baggarakka salo mera daaniya makinay deees

ba huuphiyan itiophiya mera wottidi gaayyo bica mera sinta baggara kareta mera daaniya kaame deeese

issi maatamera kaamii katta buuy kessishe deeesee appe guye baggarakka issi bolla kuuyettida kattoti de7oosona

iisi dalga oge kata giddora kantidi piya oketeeesi appe hidi baqarakka kaameti maara rantuliya ogiya bolla zaari zaari eqqidossona

issi maata mera daaniya kaame katta geeshishe deyage de7ees appe guye baggarakka nam7u asati eqqidosona appe guyerakka issi bolla deiya kattaya.

bolla baggara zo'o garsa baggara kareta gitida kaame de'ees appe sinta baggara keettay de'es appe guye baggara maatazan yaagi issi bolla de'iyaage de'ees

Sinta baggara guye baggara bolla baggara zoomera kaameykka dees appe garsa baggara kareta merada hane yaage deees appe guye baggara mittay dees.

bolla baggara bootta garsa baggara salomera appe garsa baggara kareta daaniya kaamey eqqidagi deeesii appe hinni baggarakka mitati de7oza

Bolla baggara bootta garsa baggara zo'o appe garsa baggara kaletta merakaame eqqidage deeesii appe hin baggarakka keettay deeesii.

bolla baggara zo7o appe bolla baggara kareta kaameti maarara qoodan corati eqqida giti de7oosona etappe kuye baggara qaye mittaykka deesii

bootta kaame garsaba gaara maata mera daaniya kaame eqqidage deeesee ha giddoyka zo7o mera daaniya eqay diage deees

bolla baggara zo7o garsa baggara kareta kaame deeesii appe hini baggarakka haara kaame deeesii hini baggarakka qaye mittay deieesii

bayyo zo7o shurabeya may7idi bootta buoraranne zo7o buorara goyde deyia adde dee'es zo7o booraf gannabakkara mittay de'ees

Issi merara bic,a kame giste buc,ishe des gisteka melidaga marara gisttiya buc,ishe des

issi boota kaame hamutishe de'eesi appe sinta baggarakka maarara de'iya mitati de'osona ikka eqqidasoy biittay mela

heezaafenne oydafe bollara deyia daro maqinati eqqi uttidosona etappe kuyerakka cora mitati eqqidosona

issi baayo zo'o merara diya issi kaame de'eesii appe guye baggarakka hara kaame de'eese appe hini baggarakka daro mitati de'oosona

Ba huphiyan kareta kopiya wotada bayo kareta dhurabiya mayada ba kushiyan kartoniya oykada eqida na'iyaka de'awus . Ippe guye bagaraka eqay de'es.

Issi booththa Mayo mayada hokida maccasiya de"awusi issi kareththa mayo mayida naya ayiyo wayisishe de"awusi

Issi bayo botta shurabbe mayada eqqida maccasiya de'awus i milliyarakka hara addeyikka de'esi ettappe guye baggara kammeyika eqqidageyi bettes.

Mitta ayfiyape shiiqida ayfeti de'osona eetappe issoyka muuze, mangoy hegane hegatu malati de'osona eetappe guye baggara karetta mittay dees

issi bolla shiiqida zo7omera daaniya shunkurutey deeesii appe hini baggarakka gaallaykka deeesii appe ha baggara qancaykka deees

Issi salo mera shurabe mayida addey teeesii appe miye baggarakka bootta shurabe mayida addey dees etappe sinta baggarakka maata mera eqati de'oosana

issi maatamera shurabeya may7idi kareta suriya dancidi bootta qanca ba hashiyan tookkidi qanca bolla eqqida adde de7eesi

Bootta may'oya may'idi zo'omera tila oyqqida issi macasiya de'aosee ippe sinta baqarakka ba kushiyan qanca oyqqida macasiya de'owos.

Issi zo'o qanca kumida turkey de'es, ape hara bagaraka daro ayfa ayfeppw shiiqid eqatika de'osona.

Zoo kopiyya wottidi zoo shurabe mayidi bayyo gashiya oyqida adde deesse. Appe guye bagarakka hara assayka deo'ssonna eqidagetti

ba huuphiyan sharbiya qaachidi baayyo orqa bolla eqqidi mitara orqa kaashide deiya adde deees appe sinta baggarakka tuummoy de'ees

ahuphiyan bootta sharbiya qachada baayyo bootta may7o7a may7ada gistiya giddon eqqida macasiya de7awusi gisteka denban cora giste de7eesi gistiya giddon eqqawutos

issi macasiya ka7an haniya gistiya giddon eqqa uttawus gistetikka cora gisteti teellana loyageti de7oosana akka ba huuphiyan sharbiya qacha uttadusi

Issi bessan yelehiyafe shiiqida ayfeti ka7idagetinne ka'ibe nageti issi bolla deyageeti daroti de7oosona appe ha baggara shukaretikka issi bolla deyageeti de'oosona.

Issi bessan cora puuteta qommoy de7eesi etikka maarara maarara puutishe de yaageti de7oosona etappe ini baggarakka keettay de7ees.

ba ayfisowa kamettidi bootta koppiya wottidi bootta shurabeya may7idi ba kushiya guye bay7di eqqidade de7ees happe guye baggarakka hara bootta koppiya wottidi eqqidade de7ees

Issi sinta baggara zo7o guye baggara zo7o morgiyasoan kareta binnanay deiya hareykka baluqoy eqqidagi deeesii appe guyerakka adde eqqidagi dee

Issi demba wolqama dembay de'es. Demba gidonka gistey zeretidagey de'es entappe heni bagara dhoqa zumayka de'es.

Denibba bitanni cora kaata ayifetikka gaasheyi cora gashsheyi kaaxanada haniga de'es.ape heni bagaraka marara ogedda haniyageyikka de'ees.

Deemba gadiyan maata Mala daniyaga issi bolla maaran uttida ogey de'esi aape heni bagaraka bitta gidon de'ees.

Issi marara de'iya cishshati de''ossona he cishshatappe guye baggaraka issi botta Zumayi de'esi.

Issi kac'iyara woga boray bayo zo'o mera daniyage donan mata mide eqi utides ape mile bagarakka kareta boray de'es.

issi badalay nam7u ayfiya ayfi daage deesi appe guye wagarakka daro badalati deoo sona appeyn wagkarakka de7oosona

kaciyara wogga issi zo7o booraykka teeesii ikka ba duunan maata oyqqi dimmishe teees appe guye baggarakka addeka deeesii

zo7o sharpiya gulotida toho bolla uttara santah macaya macasi adde awusee ippe ha baggarakka bootta shurabe ma7idi santaha maxishe deiya atte dees ippe hin baggarakka bica shurabey ma7idi santa maxishe de'es

Issi xeelano lo7iyay nam7u ayfiya oykqida issi badalay de7eese appe guye baggarakka hara badalatikka de7oosona.

issi wolqama denbban daro cora giisteti de'oosona.he giistetikka ka'i da gikka deees. buro ka'i yaagekka deees.

hayta kessida uuttati eqqidageeti de7oosona uuttata giddonka buro mokkishe deyiya muuze deees eta giddonka mangoy buro mokkiyagekka de7ees

demba gadiyan cora gisteti zaretidageti de7oosona eta giddonka yeddi yeddi daro wolqamma mithati haakon haakon de7oosona

Issi wolqqaama dembba gadiyan daro maathathi wolqqaama gaashethi de7oosona;ethappe giddonkka mela gaashee de7eezi;ethape bolla baggaarakka zumay de7ees.

issi hedzdzapene oydape c'ora asati issi bolla shiqidi gista gidon eqidosona etape issi adeka saro mela kopiya eki dees

ba huuphiyan dunguza koppiya wottidi ba qooriyan dunguza achchidi bawo gulbati uttidi biitta kaashe deya issi adde deees

Issi zuma bola daro mithati issi bola c'upu gida mithati de'osona he zuma gidoraka oge dalga oge nam'u baga qandhetidage de'es.

issi bessan maarara oydiyan uttida cima asati de7oosona etappe bolla baggarakka qaye mitati de7oosona he gatoppe guyerakka hara mitati de7oosona

kareta kootiya may7idi asatayyo yootide deiya adde deees appe ha baggarakka hara bootta shurabeya may7idi eqqida adde de7ees appehin baggarakka hara haasati eqqidageti de7oosa

issi garsabakara adusa pude biide hayttara wogga gidiya mitay daro mitati issi bolla deyageeti de7oosona etappe garsadakka qeere mitati de7ooson

Ba ayfesowa kamettidi bootta may'ia may'idi salo mera mayke daaniya gaan haasiyide deyiyaaddekka de'ees appe guyerakka mitati de'oosona

daro qoodan heedzdzafenne oyddafe bollara deyiya asati hamutishe de7oosona mitappe issoyka salo mera koppiya huupheyan wottidi kootiyakka ma7idi hamutishe de7ees

Matay marara marara issi bolla shiqid de'iya daro matay Des , izappe bolla bagara mella bitayka Des

Esi mixafe kexsetida kexey deas eka urkan chadetidaga afe guye bagaraka hara kexay deas he kexafe sinta bagaraka esi machesiya eka utawus

Zo'o medho shurabiya mayida addey dees aappe guye baggarakk mittattii kaye mittattii de'ossonna

Botha mayo mayidi hamutidi diya ade betees izi hamutidi diya sohoyika shucha gidora appe guye bagara daro asatika dosona

Issi gadiya giddon tukkey de'esi; iikka hayttara cililoy de'esi; appe guye baggaraka daro mittati de'osonna.

bootta shuraweya may7ini baa deessa oyqqidi eqqida atte deees appe sinta bakkarakka coora asati de7oosona asatappe guyerakka mittaati de7oosona

Daraa giddon guuththa ayfetha garssan cora asathi de7iyaageethi de7oosona; issi salo mera shuraabiya may7ida addee de7ees.

Issi bolla shiiqida cora wooteti de'iyageeti de'oosona. Etappe giddo baggarakka oge de'ees. Eta giddonka bootta worqatayi eqqidage de'ees.

Ba ayfezuwa kamettidi bootta shurabiya mayidi ba kushiyan akaaba oyqqidi biita kunttidi oyishe de7iya addey de7ees iyappe guyerakka hara astikka de7oosona.

Issi zo7o shurabiya may'idi tompiya oykqida atte deeesi appe hini baggara issi bolla cupu gida daraykka deeesi.

kareta kootiya ma7idi ba ayfeso a kamettizi kareta suuriya gixxidi toho bolla uttidi puutiya oyqqida issi addey de7eesie appe guye baggaraka asati de7oosona

Kareta kooti a may7idi bootta suurya dancidi eqqida addey deees appe guye baggarakka mitay issi bolla deyaageti de7oosona

Ba huuphiyan bootta koppiya koppidi baayyo bootta may'o'a may'idi ba kushan puutiya oyqqidi toho bolla uttida addeyka deees aappe guyerakka daro asati eqqida giti de'oosona.

wolqama bazzoy de7ees bazzo7a giddonka mitati buro meliya mitati de7oosana appe sinta baggada zo7o meera daaniya biittaykka de7eesi

Issi baayo zo'o mara kootiya maidi, booththa suriya gixxidi, ba ayfesuwa karethidi hamuti de'iya adde de'ees. appe miyee bagarakka cora asati de'osona.

Mithappe shiqida ayifeti issi bolla shiqidi kuyetidageti de, osona etappeka isoyi mangoyi burtukaney muze heganne hegatu malati darotika de, osona

Mitta ayfeppe shiiqidati issi bolla de'osona. Hegatippekka mangoy, muuzey, paapayay, heganne hegatu malati issi bolla shiiqidageti de'osona.

metappe shiiqida ayfeti issi suyqiya bolla kaqetidageti corati de7osana hegatoppeka muuziye mangooy heganne hega malati suuqiya bolla kaphe uttidosna

issi zo7o mera mita ayfe issi bolla shiiqidage de7eesii awuppe baggaykka bootta peistaliyan issi bolla kuuyettidagetikka de7oos

Issi giyasowan qooda cora asati baynta eqa bayzishe deya geeti de7oosona etappe hini baggara mittan keexettishe deya keettaykka de'eesii.

Issi bicada haniya mangoy keche bola kumidi issi bola uti kuyeti utidagey de'es ape bola bagaraka hara mangoy de'es qoqefetanagey

mitafe shiiqida aybeti issi bolla maararadeyaageti de7oosona he aybetoppeka muuze mangoy paapaayay burtukane de7oosona

Zo'o merada haniya shunkurutetti issi bolla shiiqqidi de'osonna eettikka qancca bollan issi bollan de'iyagetti de'ossonna

Issi kareta shuraweya may'idi ba kushiyan zo'o timatimiya oyqishe deya atte deees appe hini baggarakka daro asati eqqidageeti de'oosona.

mitaf shiiqida ayfe issi bolla kuwettidage deeesi he mango ayfekka ka7idagekka deees ka7e naagekka deeesii

Mitafey shiqida cora ayfiti issi bolla de'oso na etappe issoykka muuse deesi muuziyafe ha bagkara issi adde oydiya bolla uttidage deees.

daro mitafe shiiqida bu7aybeti de oosana etappeka issoy mangoy deeese mangoafe garsada aqwadooseka deees

Issi ba huphiyan bicha mala shashiya qachada bayoka bica mayuwa mayada uttida macasiya de'awus, ipe hinbagaraka daro macasat de'osona.

Issi besani elanaw lo'iya boothanne zo'o daniya ciishati ciiyidageti de'iya, etappe guye bagaraka boota keeta daniyabika de'esi.

Issi bessan ciisha ciiyidageti de'osona. Eetika issi bolla shiiqidi issi bola de'iyageti de'osona. Eeta giddonka bootha waraqate kaqeti uttiday de'eesi

Issi bota shurabey may'idi kareta suriya dancidi ba kushey kisiya gidon yedidi eqida adeykka de'ese afe hen bagarakka hara asati eqidageti de'eosona

ba huphiyan boottanne zo7o meray deyia shaarbiya gocada ba kushiyan ciishsha oyqada bayyo bica furawe may7ada eqqida macasaya de7awusi

issi ba huuphiyan zo7o shaasheya gocada issi addiyafe mille baggara toho bolla uttida nayakka de7awos ippe ha baggarakka puutet mitafe shiiqida ayfeti de7oosa

issi bootta shurabeya may7ida adde eqqidage de7eesii asintarakka ciishati issi bolla bootta eqa gompan deyiageeti de7oosona

Ba huphiyan boottanne zo'o meray deyiya shaashiya ba huuphiyan qachada ba kushiyan zo'o mera eqa oyqada eqqida macasiya de7aosee ippe guyerakka daro asati deyoosona.

Issi ciishshay deyage issi bolla shiiqidagiti corati de'oosana eta giddo harakka dalga oke gede kantirbiyagekka beettes.

Ba kushean bootta waraqata oykkidi baayyo kootiya may'idi ekkidade de'eesee appe guye baggarakka daro asati dawutara oykkidi de'oosona.

Karetta pestaleyan issi bolla shiiqidi daro de'iya puuteti de'osona eetappe gidorakka ogey de'es.

Guye bagara bota sinta bagara zomera kameyi badala gidonn badala bucishshe de'es .kamiyappe guyerakka cora asati de'osona .

Ba huphphya bicca shashiy qachada bayo bicca mayi'o mayi'ada ba kushiya oyiqqida maccasiya de'awuse ippe sintta baggara hara maccasiyakka de'awus.

xawulafenne qorqorafe keexettida keethay de7eesi appe bolla wakarakka biittay de7eesi appe hini baggarakka mitati de7oosona

Ha7i wode oosethida mata wotiya koottati bica qaalameyan tietida giti de'oozna etappe bollarakka mela mitay de'ees etappe garsada qolqoroydes

denba giddon zo7o mera kaame goshsha goyishe de7eesi appe guye baggarakka daro cora mitati issi bolla deyageeti de7oosono

bootta kootiya may7idi ba kushan doylleya oyqqidi maarara biitta kaashishe deiya atte teesi appe guye baggara cora asati iekkidageti de'osona

coora qoodan oyddafenne ichashafe dariya asati issi bolla eqqi uttidozana etappe sinta baggarakka zo7o qancay issi bolla deyagi deees appe guye baggarakka daro keettay dees

Issi ba huphiyan kareta koppiya wottada ciishsha ba kushan idimmida mocasiyade oose ippe guye baggaraka daro ciisha ciiyano haniya mitati de'oos.

Issi bootan cora muuzeti deyaketitte oosna muuzi afen garsa baggara biittaykka maati baynna mela biittay dees.

Ba qooriyan dunguza xaaxidi baayyo bootta kootiya ma'idi toyy bolla uttili puutiya puuti oyqishe de'eesii.

Ha7i wode mata wotiya koottati cora koottati dumma dumma pessan de yaagiti de7oosana etappeha baggarakka muuse dees.

ba huan zo7o koppiya wattin baayyo kadeta may7oa may7 bootta cammay yedhdhin ba kushan agaaba oykqiday eqqida adde deees appe sindara kaara adde tees

Issi salo mera daaniya shuraweya may7idi ba kushiyan nam7u doylleta oykqi eqqida addey deees appe hin baggarakka cora asati de7oosona.

hessi bootta shurabeya may7ada wokkadawtara ba kushan oyqada awiba giddon eqqida issi naya de7oos ippe sinta baqarakka hara naya de7oos

Ba huphiyan karetta shaashiya koccada ba kushiyan abeba oyqqida issi na'iya uttidara de'awus iipe guye baggarakka daro abebati de'osona.

Issi goyetida bita gidon cora muzeti de'eosona etikka hayta kesidisona etappe sintarakka maatati de'eosona

issi heedzdzafenne oyddafe bollara de'iya cora asati de'osona eta giddofeka issi addey kareta biitta ba kushan oygi uttes

Dalka denban go'ettida biittay de'eesi he biittakka boorata goyshe daro asati de'oosona.

Issi keetta daaniya ga giddon oydafinne ichashabe cora asati maarara uttidosona etappe sinta baggarakka cora asati de'oosona.

Urqadda haniza haaththay issi duge besara gogidi deagey Deasi gadaraka ya ha Benadan keletidi Gogishe Deasi

Issi dembba biittan daro miittatti de7oosona he miittata garssarakka giitta dalgga ooge gedde kanttidii biya ooge betteesii

issi bessan salo mera daaniya haattay issi bolla kuuyetidage deeese appe bolla baggarakka zumay deees he zumaka mitati issi bolla diageti de7oos

Issi bootta shurabeya may'idi bootta suriya dancidi eqqida atte de'ees appe mille baggarakka bootta eqa bolla deyiya puuteti de'oosona.

Ba huuphiyan zo7o mera koppiya wottidi bootta shurabeya may7idi puutiya giddon eqqida adde deesii appe hin baggarakka hara adde eqqidage dees

Issi boota iqay haata mitta ushiishe de'iyagey de'esi puutetika issi maarara de'osonna.

Sintasuwara bota gididi bayo bota makina cani utida kame des appe ha bagara zoo' kameka dee's appe hininagara hara kameka dee's

maarara deyiya goshsha gadiya haattay kumidage beettes maarara haattay eta kammishe beettes

Isi puteta giddon eqqidi ba kushiya dalgisidi hasiyide bettiya addekka de'ees i eqqidasoykka puuteti bahawaappe guyera puteti diyoosona

merara zo'o kaame biita kashide de'esi appe sinta bogarakka oydafe nechashafe dare asati de'oosona

Issi kaashettida biitta giddon doktoriya aabintera daro asati eqqidosona etikka hamuthishe de'oosona.

Booththane keretha mallara diiza miiziya de'awuse miiziyak hookada maata mashshe de'awuse iipe garssarakka maatay de'ess.

Issi zo7o shuraabiya maay7ada kareththa gurddiya danccada eqqida maccaasiya de7awusi; ippe sinththa baggaarakka daro kuththithi qoodan corathi de7oosona; ethappe guyye baggaarakka ogee de7eesi.

sinta baggara bootta guye baggara zo7o gidiya miizati qasheti uttidageti de7oosona eta miizata sintan etayyo qallaba yeggishe deyiyadde ba tohoy bolla uttidagekka deees

sinta baggara boroqo boray kaciyara daliga wogga gitay guye baggara zo'o booray eqqidage de7ees ikka aniceta miide bettesi

sinta baggara boroqo guye baggara zo7o mera miiziya issiniya de7awusee ippe sinta baggaraka kareta miiziya sinta baggara boroqo miiziya eqqawuttidara deawos

issi addey karettanne bootta zo'o gidiya miizata laaggide dee'esii miizatappe hini baggarakka issi bolla kuuyettira mita shuchchay de'eesi

Issi bootta booray eqqidage de7eesii appe hin baggarakka cora asati eqqidageeti de7oosonna he boorafe guye baggarakka zo7o miizey eqqidara de7awusi

ba huuphiyan zo7o sha ashiya gocada ba kushan salo mera saynniya oyqada daro kuttotas qallaba qolashe beettiya macasiya de7awusi dippe guye baggarakka kiettay kutto taage de7eesii

paayyo zo7o merara deyiya issi booray eqqidage de7eesii appe guye baggarakka hara booray karetta malke deyage eqqidage de7ees

issi karettanne bootta merara deyiya issi miiziya de7awusi he miziyakka baqashettida bootan ichidara de7awus hipeyn baggara karamizati de7oosona

asi sinta baggara bootta kaceyarakka bootta haytasowaranne guye baggara kareta miizay eqqidage de7ees appe guye baggarakka maatay de7ees.

Hissi bootta laxana maylada dorsa mara oykqada ba huuphiyan karetta sharpiya qachada eqqida macasaya de'awuse ippe guye baggarakka keettay de'eesi

Boothanne zo'o boorati de'osona ape Issi zo'o deyshayo ekidi haatha utidi de'iyagey de'esi.

Qora deshati botha mailike karta malike zo'o malike dia cora deshati deosona deshatuppe guye bagara namu nati eqidageti deososna.

Zo'o medhdha porikotiya mayir boththay kareththay de'iya deshshaththa sinththawu lagishshe de'es deshshaththappekka sinthe bagara buhe de'es.

Sinththa sowara boroqqo kacciyrra dalgga zokuwara zoo' boryyi matha mishe dees. Ii miya ii middi de'yya mathaykka anccetha mishshe dees.

Botha barayi ba bolla zo,o mayo wotidi eqiwutidage de,ees appe hini bagaraka daro co,ra mithati de, osona

ayfesuwara karetta doonaso'ara bootta gididda issi inxarssa goochchada kessida miiziya de'awus ippe garsa baggarakka karetta miizay dees

Gattafe keexxetida keetta garsan pootta dursati de7osona appe guye baggarakka issi eqqida kuttiyade awusii kuttibe shinta baggarakka gattafe keexetida keettay dees.

deeshsha maara idimida issi macasaya de7awosee ippe guye baggarakka mela mitay deeesi ippe hini baggarakka keettay deees keetta guyerakka daro mitati deyoosona

issi bolla cora kuttoti boottay zo'oy issi bolla daroti de'oosona etappe bolla waggarakka zo'o eqay qaaphettidagi de'ees

issi zo7o booraranne bootta daaniya boorara goye adde deees baayoka kareta furaweya may7di goyeesi

shuuchchafe nne qorqorafe keedhettida keettay dees asinta baggarakka karetannne bootta mera daaniya deeshatika de7oosona

Issi zo'o shurabiya mayidi botha ne karetha desha lagiya na'ayi deyesi appe guye bagaraka mela mitayine qaye matayi deyisona eqidageti.

boottanne kareta meray de'iya issi miiziya hokkada maata mashe de'awusi ippe hini baggarakka kareta miizati de'oosona etikka hokkidi maata mishe de'oosona

Issi balla miththaafe shiiqida ayfethikka de7oosona; ethappe issoykka badalee,lokkomee,tukkee,barbaree hegaanne hegaathu malethikka de7oosona; etha bollaka.

Ba huphiyan salo mela kopiya wothidi bayo karetha suriya dancidi ba kushiyan akapa oykida polisy de'es ape heni baharaka hara asati de'osona

Issi sayne daaniyagey issife maarara qoodan corati de7iyageti de7oosona. Etappe ha baggarakka heedzdzaafe dariya asati eqqidageti de7oosona.

bayyo maatamera may7oa may7ada eqqida macasiya de7awusi ippe guye baggarakka biittay maati baynna biittay bettesii

Ba huudphiyan salomera koppiya wottidi ba kushiyan akaafa oyqqidi baayyokka bootta purabeya may'idi akaafara puutiya ufide deyage beettes appe hini baggarakka puutetikka de'oosona

ba qooriyan dunguza qachidi ba huphiyan salo mera koppiya wottidi toy bolla uttida addeykka de7eesee appe guye baggarakka daro asatikka de7oosona

Ba huuphiyan salomera koppiya wotidi ba ayfeso kareta miishan kametidi baayyo bootta may'o'a may'idi tohoy bolla uttira adde de'eesii ba kushanka puutiya oyqiute.

Bootha shurabe mayidi ba ayfesowa kametid puutiya issi kushan oyqid toho bolla utida adey de'es, appe guye bagaraka daro asati de'osona

Cora asati issi bolla maarata eqidayti de'osona etappe guye bagaraka melida badala qepey de'esi.

Issi cora demba biitan daalay ciiyi uttidage de'esi ape miye bagaraka ogey de'esi ape sintha bagaraka aday eqi uttis.

Zo'o shaashiya ba huphiyan qachchada zo'o mera may'uwa may'ada issi bootta miishshan ba kushiya oyqqida maccasiya de'awus; ippe bolla baggara keettaykka de'es.

issi bolla daro mitapuuteti deyageeti de7oosona esappe hin baggarakka oge de7eesii appe hin baggarakka gita eqqi uttida mitaykka de7eesi

karetanne bootta mera shurabeya may7da adde deeesii bayyokko suuriya kareta dancuttis bayyo ba kushiyan akaaba oyqqidi uutta biittan ushshishe dees

Zo'o kootiya mayidi ciisha kiton eqqida adde deeesee. appe hini baggarakka daro mitatikka de'oosona.

Issi goyeththida goshshaa giddon booththa shuraabiya kareththa shuraabiya koppiyiya woththida cora asathi de7oosona; ethappe ha baggarakka puuthethi de7oosona.

goyettida biittay teeesi appe hini baggarakka yeddi yeddi muuzeti haakkon haaqo de7oosona ikka biitta interes

boottarnne karetara deyaa kootiya baashan yakkidi ba kushan badala pooshishe deya addeka deesee

Mitta oyqqidi heezafenne oydafe darhiya booratan katta buhisishe de'iya attey tehees appe hini baggarakka daro asati de oosona.

Issi kareta koppiya wottin kareta kootiya ma7idi badala giddon eqqida addey ti eesi badalaykka ayfiya ayfidi ciisha qoqofidagide eesi.

Kareta kootiya may7ida issi adde deeesi appe guye baggara mittay daro mitay deeesi appe hin baggara puutetikka de7oosona.

boottanne kareta shurabeya may7idi kushan akaafa oyqqidi uutta ushshishe de7iya adde de7ees appe guye baggarakka hollati booketu tilaweti de7oosona

Issi baayyo huphe suwaza zo'o may'o7a ba'ayfe suwada kamettidi pakushan gaalla oykqidi eqqida naay deees.

salo mera koppiya wottida adde issoyteasi ba qooriyankka dunguza qach uttis ybaayyokka okkidi haatta oyqide puutiya bolla qollana hnoos

Issi mata mera koppiya ba huphiyan otiduttida addey dee'es appe sinta bagarakka bota kopiya wotida adey de'es etappe sintara bota kopiya wottidi bota may'o maydi eqqida addeykka de'es.

cora muuzeti issi bolla de7oosona etappe sintaraka muuziya ayfeti corati qoodan corati de7oosona.

heedzdzu asati issi bolla eqqidi oydafenne ichashaape daro boorata gaashiya bukkishe de'oosona etappe guye baggarakka gaashe issi bolla doorettidage de'ees

Ethiopia mera bandira doona soora qacciddi baayo bootha shuraabiya mayiddi eqida addey de'ees hegeey qachidakka parabola qachidees.

Issi ba aybisoan kamettidi bootta mayoa may7idi hariya caddide deyiyadekka dees appe guye baggarakka hara bootta may7oa may7idade ba kushen dabutara oyqqidi qaafishe dees.

isi ba doona kamettidi baayyo bootta shurabeya may7idi eqqidadde de7ees appe hara baggarakka daro asati eqqida getikka de7oosona

Hayssa ha'i tani misileza bolla xeelishin beetizay aaze gizayssa gidikko na'mu addeti deshshiyo oykidi xelishshe de'etesi.

Donasuara botha zokua heraraka kareta gidiza issi hare hokidi kata ayifiya mishe des addeka bayo utidi hareta mizishe deas.

Goynara bota balliyara kareta boray eqidagey de'ese appe hen bagarakka bota boray eqidagey de'ese

ba kushiya kametti uttidi baayyo kumetta may'uwa may'idi hariyappe guye baggar eqqida addey dees appe sinta baggarakka karetta harey De'es..

Ba doona kamettara ba kusheya kammana karetta mayyo'a mayada hareya guyen eqqida macasaya de'awos dippe sinta baggarakka hare eqqidage deeesii.

lssi deenbagi doon mitan yabaggara habaggara qachi uttin mitawe giddoon so7onne boorta boorati eqqidagiti de7oosona etappe kuyerakka asati deyoosanar.

issi zo7o miisiya hokkaa maata mayde deyaara de7awus dippe hini baggarakka zo7o booray dees he boora pisinta baggara kareta miizay maata mashe diyaara de7awusi

ba yo7o bica shuraweya may7inne kanaa oyqqi uttida nay dees appe guye bagkara bootta shuraweya may7ini kana caddishe de yaage dees

issi ba aypisowa kamettidi ba kusheyaka kammidi saloomera daaniya may7o7a kammida ma7adeka de7eesii

bootta may7o7a may7idi kareta miisha ba kushen oykqidi miiza daaniyaga caddide deiya adde deeesi i caddiya miizaykka zo7o mera daaneesi

issi zo'o mera shurabeya mayda adey toho bolla uttirese ba kushenka bootta mera deeshiyo oyqis ipe hin baggarakka addeyikka de'es

Issi bottane karretta melay deiiya haareyka de'essi he haareykka dembba haare getteti xeyggetes aape harra daaro haaretika de'ossona.

Issi merara botha daniyagey dona hangi utidi hangi uttidayssi haatha mattan deyees ikka mella bitta bolla eqqidi hata sohandees.

Issi kaciyara woga gitay sinta bagara kareta dunasara botanne kareta guye bagara bota gididi eqida do'ay de'ese ape guye bagarakka daro matay eqidagey de'ese

Nam'u maheti eqidageti de'osona eta meraka botane kareta merara de'iyageti de'osona eti eqidasoyka mela mata gidon eqidosona

ba bollara boottanne kareta meray de7iya warkane de7eesee duuna suwara kareta haytasuwara kareta gidiya warkane maata giddon eqqidi gede deelishe deeese

Sintha baggara bootta guye baggara boottanne kareta gidiya do7ati eqqidageeti heedzdzafe dareya do7ati eqqidageeti beettosona.

Isi zo'o mera do'ay haatta giddon eqqidage de'eesi appe hin baggarakka hara do'ati eqqidageeti de'osona etikka haatta bolla eqqidosona.

Issi botandaaniya do'ay hamutishe ogiyara deiyage deeesee appe hin baggarakka gita mitati oggati daroti de'oosona.

Merara boottanne karetta gidiya maahe hamuttishe de'eesii appe guye baggarakka maatay celillo maatay de'ees ekka ogian kiyananees.

Issi bootta do,ay kaceyara hookkoy eqqidage de,eesii appe sinta baggarakka maatati de'oosona appe guye baggarakka maatay de7eesii.

"Medhara zo'oy sintta baggara boothay doona suwara karetta gidiya wora kaney hamutishe de'ees aape guye baggarakka mitaykka de'es."

Issi zo'o Meera guuye baggara booththa gonna sohon xerara kareththa Dona sohowara kareththa haththa sohowara booththa do:iya iqqidara do'awissi.

Issi kareththa huphphyira duliyara zokuwara ubba sohuwara kareththa gididda do'ay mella maththa giddon eqqi uththis maththyikka dalga c'oraththa.

issi boottanne zo'o mera daaniya do'ay eqqidagey de'esi appe hin baggarakka ogey de'esii

Ba doona suwara bootta basiriyara karetta ba bollara karetanne bootta gidiya maahe ich uttis appe hin baggarakka mittay eqqida mitay de'eesi

zo7o do7ati kaccehara wuga wuggati daro do7ati de7oosana iti eqqidasoyka maatay baynnasoan eqqidageti de7osona

Karettanne bootta mera daaniya issi zabiraay hamutishete yaage deeesi appe guye baggara daroti de'osona.

issi sinta baggara zo7o guye baggarakka zo7o gidiya warkane ha teelishe deyage dees i eqqida zo7ekka zuumatiya zo7an eqqi uttides

sinta baggara guye baggaara kareta do'ay de'ees ikka mela maata giddon eqqi uttis i eqqidasoyka biittay denba

zo'o mera daaniya do7ati cora do7ati denba giddon de7oosona etappe hini baggarakka daro cora mitati de7oosona

Ba bollara boottanne karetta gidiyage ba duuna suwara bootta ba siiriyara kareta gidiya issi maahe eqqidage de'eesee appe hin baggara kaara maahe ichuuttis

Issi hata gidon bota kapoyi de'es qodheyara wogay kapoy eyape habagaraka hata gaxara hayilashoy hake'ishe de'es hatape hini bagaraka mithati de'osona